Barka da warhaka. Wato ina son samu mu gane yanda ake noman tumatur da kuma yanda ake girbe ta. Wato abu guda ɗaya nake so ku sani akan tumatur, wato ita tumatur nan da kuke gani ba ta da wahalan noman ta. Na ɗaya, in za ka yi noman tumatur dole za ka nema kwando, in ka nema kwando za ka nema babban buhu wanda za ka tafi da ita gona sai za ka shimfiɗa babban buhun nan acikin gona, in ka shimfiɗa shi, sannan ita kwandon nan za ka shiga gona da ita za ka je ka fara girbe ita tumaturin. Sannan kuma ba wai illa wannan kwando kawai za ka zo da ita ba, za ka zo da babban roba ko kuma babban daro wanda za ka sa ruwa mai haske sabili da in ka je ka girbe wannan tumatur nan acikin babban ita wannan kwandon da ka zo da ita za ka kawo ka zuba akan wannan babban ita buhun da ka shimfiɗa ta acikin gona. Bayan ka shimfiɗa shi in ka zo ka zuba sai za ka kawo wannan babban roba wanda za akwai ruwa mai haske aciki za ka fara tantance wannan tumatur, za ka tantance su daga wanda suka farfashe da kuma ƙanana da kuma manya sabili da amfani da za ka siyar ko kuma za ka yi amfani da ita a gida.

Barkanmu da warhaka wato zan yi Magana inda ake koya ma wato manoma wanda suke nan a ƙauyanku yanda za ka yi noma wato da ita maganin gona. Sannan kuma ina son in sa ku ku gane akan cewa yana da kyau a koya ma wato manoma wanda suke ƙauyuka su gane amfanin magani wanda ake zubawa a gona ko na kashe ƙwari ko kuma wanda zai sa amfanin gona ya yi kyau. So sabili da haka ina so saku ku gane akan cewa yanda ake koya ma manoma wanda suke ƙauyuka amfani wato maganin goma. Wato ita na ɗaya in za ka sa manomi ya san amfanin wannan magani ya kamata, za ka ɗauko su ka tara su waje ɗaya, sannan kuma bisa bayan ɗaya yana bi kana nuna masu yanayin amfanin wannan magani kuma a wannan lokaci na amfaninta za ka ɗauko su sannan kuma ka nuna musu ko a gona ka kai su ko gona ka nuna musu yanda wannan maganin yana amfani kuma ga wannan amfanin shi ga shi nan daidai bisa ga yanayin inda yake yin amfani su gani, kuma in suka gani za su yadda kuma za su bi, yanda za ka sa kenan manoman ƙauye su gane.

Barka da warhaka. Wato ina so zan yi magana game da yadda ake koyi ma sabin wa'inda sun shiga noma. To ka kalla ko kuma in ce kun kalla duk wa'inda su sabi ne wa'inda sun shiga yin noma. Na ɗaya za ka kawo su tara su a waje ɗaya, wato kamar a jami'a, za ka sa su su zauna, ka nuna masu bisa baya ɗaya, kana gaya masu yanda ake yi da kuma yanda ake noma. Za ka nuna masu kala kalan noma, na ɗaya kaman iri yadda ake shuki, sannan kuma da yanda ake girbewa. Kuma na ɗaya ka kalla kaman sabbin wa’inda suka fara noma zaka sa su kasan mene ake nufi da yanda ake share gona, da yanda ake yin taki, da yanda kuma ake yin har abinci ta samu ta yi, ya zo lokacin da za a girbe. Ka kalla irin wa'innan za ka sa su gane sabili da kafin wani yace zai je ya fara yin noma, ya gane duk wa'innan abubuwan na farawa, shi ne abun da ake so ka sa wa’inda sabbi na fara yin noma su gane.

Barka da wannan lokacin wato ina so in yi magana a kan yanda a misali da yake zuwa da za a girbe. Kun ga na ɗaya in ka yi shuki, kaman a misali ko ka shuka dankali, kuma ko wani iri ka shuka shi, lokaci yana zuwa wanda za ka girbe, kuma girbewan yana zuwa a ƙalilan lokaci, kuma komi ya manomi ya yi noman sa, lokaci zai zo wanda lallai zai girbe abun da ya noma. A misali yanzu in ka yi shuki kamar dankali, ita dankali na ɗaya in ka shuka ta lokacin da za a zo na girbewa. Ita girbewan nan a dankali wanda ka shuka waje ya za ka iya ka samu fiye da ƙwaya goma. Ka kalla wannan shukin da ka yin nan wato yanad a muhimmanci wato ita noma ba abun da za a kale ta a bar ta a wajen ba ne. noma tana da muhimmanci sosai a wato a gidajen mu ko kuma a gari gabaki ɗaya ko kuma a nan ƙauye. Wato noma tana da amfani sosai. To abu kuma guda ɗaya wanda nake so ku sani shi ne kun kalla ita shuki in ka yi dole sai ka yi haƙura ka jira lokacin noma, wato lokacin girbewa. Wannan shi ne musamman ko wani ko wani manoma sai ya jira wato lokacin girbewa, dole ne sai in ya zo ya jira lokacin kafin nan sai ya yi.

Yauwa barkan mu da war haka ina da maganan da zan yi akan dankalin turawa na kuma dankalin turawa???? ɗaurawa na ɗaya kun kalla ita dankalin turawa ita dankali ne mai muhimmanci dankali ne wanda wanne ɗan adam yana jin daɗin shi kuma ko ina tana da amfani na ɗaya yanayin inda ake shukin shi daban ne da kowane yanda manomi yake noman sa ita dankalin turawa noman shi yana nan a inda akwai sanyi sannan kuma noman shi yana nan kaman kun san yadda ake noman shinkafa ba'a noman shi a inda babu sanyi ko kuma inda babu ruwa ba'a noman shi ita dankalin turawa dankali ne wanda kafin nan kayi noman shi dole ne sai ka san dankali ɗin kuma dole ne sai ka san yanayi inda ake noman shi kuma ita wannan dankali ba ko ina bane ake noman ta a ƙasashen da ake noman wannan dankali ba ko ina bane don na ɗaya ita wannan dankali kun gani inda ake noman ta ko a ƙasashen kaman a misali a nan wajen mu a Najeriya ina da ake noman ta ba wai a kowane??? wannan kar in ce kamar irin ƙasa ake nomanta ba to ita dankalin turawa duk wanda zai yi noman dankalin turawa sai ya zama mai tsafta kuma sai zama manomi wanda ya san kan aikin shi kafin nan zai yi noman wannan dankali sannan ita dankalin turawa mai ruwa ɗorawa tana nan kamar???? ba ta da wani banbanci kuma duka iri ɗaya ne sannan kuma in zaka yi noman ta dole sai nemi kwando da zaka shiga gona sannan kuma zaka nemi ruwan da in ka noma ta zaka wanke ka tsaftata ta to shi ina so in gaya muku akan cewa ga yanda ake noman ta

Barkanmu da warhaka zanyi magana akan wato ƙwarii yanda suke ɓatar da gona ko kuma yanda ƙwarii yake lalatar da abincii na manomi a gona tohh! Na ɗaya; meye ne ƙwarii ƙwari ta kan zo kaman tsusa koh duk wani abu wanda dai ya kan cii abincii wanda ɗan adam yake amfani dashi yaci wa cikin shi ko kuma wa iyalin shi ya kai a gida toh na ɗaya; ƙwarin nan su amfanin shi shi ne ko lalatar da abinci wanda ka shuka a gona kuma ƙwarin nan su kan zo kaman tsusa su kan zo kaman kun zo kaman cinnaaku su kan zo ba inda ba su nan ƙwari suna nan kala-kala akwai ƙwarin da zai zo kamar ƙuda wanda in kayi shuuki yaa yazo ya sauka akan abinda ka shuka zaka kalla zai ciccinye ya ciccinye sai kalla abinda ka shuka ya huhhuje gabaki ɗaya akwai wa'in su ƙwari da kuma suna zuwa kaman tsutsa ne inda ku ka san tsutsan da suke shaddaa suna zuwa kaman shi toh a misali kaman in ka shuka ko doya ko dankali zaka kalla dankalin ya ruɓe ko kuma ka kalla doyan ya ruɓe toh duka irin wa'in nan ana samin su daga wajen tsutsa ne zaka kalla tsutsa ya ri ga ya cinye duk wani amfanin gonan ka wanda kaayi zaka kalla tsutsa sun ruga sun cinye toh wannan shi ne abunda tsutsa yake yi tsutsa bai da wani amfani a gona in banda lalatar da amfanin da manomi ya noma shi ne amfani a abinda tsutsa yake yi kenan kuma wancan ba wai amfani mai kyau ba wancan muguntan amfani ne bai da ma kyau toh ita wannan tsutsan nan aikin ta kenan gabaki ɗaya a gona

Barkann muu da warhaka toohh!!! ina so in saku ku gane akan cewa wato irii wanda ya.. ke tsira kuma mu girbe yayii kyau a wajen mu shi ne shinkafa a garin lamiɗo wato ita shin.. kafa ne kaɗai irin wanda in ka shuka zaka sa kuma ka yarda da ubangijin Allah da baka ka girɓe abu da yawa mai kyau a shinkafa in ka shuka wato ita shinkafa Allah ya bamu ƙasa mai kyau a garin wanda in muka shuka shinkafa yana kyau wanda ba wani ƙasa a yana gani a duk duniya wanda ya kai garin lamiɗo fitar da shinkafa mai kyau inda ya kamata wato ita garin lamiɗo itaa garin ma musamman in kai ka fara shiga zaka sanni akan cewa shinkafa fa shi ne wannan, shi ne wai'in can kuma ko a ina ko a yanar gizo-gizo ka tambaya za'a gaya ma ita garin lamiɗo, ita ne ita gari ne wanda ba wani amfani me kyau wanda zai kyau, a wajen in ba shinkafa ba shinkafa ne amfani ne kyau so.. saii, wanda in kayi noman ta a garin lamiɗo zaka sa me amfanin ka ya da riiba ba zaka faɗi ba duk wani abinda ka kashe a noman ka zai ka indai kayi noman shinkafa so, sabili da haka ina so in kowa ya sanni akan kowa ita noman shinkafa a garin lamiɗo tana da kuma tana amfani tafi ko wanne irii wanda in ka zo ka shuka shi a garin wato ita shinkafa ta kan iya tafiye da ko wanne iri wanda zaka zo ka shuka so ita ne wanda ta ke da mahimmanci a garin shinkafa

Barkar mu da warhaka to ina so inyi bayani akan hanyoyin da muke amfani dasu wato a yankin mu mu jirɓe amfanin gona mun kalla na ɗaya a misali a yankin mu mu kan iya amfani dai kafin dai a fara noma za’a iya amfani da wato Tiracta wato ita Tiracto ana amfani da Ita wajan inda za’a juye gonar domin ayi shuki Bayan anyi shu shuki kafin nan ma idan baka da kuɗi wato wannan sai waɗanda ke da kuɗi kafin zasu nema Tiracta to na ɗaya in baka da kuɗin da zaka nema wato ita Tiracta da zata zo ta juya ma gona zaka iya kayi amfani wato da Garma muna da Garma wato yana nan kamar Fatanya amma ita babba ne babba Fatanya ana kiranta Garma muna amfani da Garma za kayi amfani da Garma dan ka juya gonar ka bayan ka juya kayi shuki to bayan da kayi shuki abubuwan da za kayi amfani dasu domin ka girɓe amfani gona da ka shukan nan na ɗaya inda muke muna amfani da wato Lauje ita Lauje ana amfani da ita a yanka Shinkafa wato Iri wanda yake wajan mu da muke yawan shukawa kenan kuma shine wa'yannan abubuwa da muke amfani ita wato a wajan girɓi abincin da yake gona na ɗaya muna amfani da Lauje muna amfani da Adda sabili da a yanka duk wayen su cu ciyawoyi ko kuma duk wayen su Shinkafa da suka fira wanda Lauje ba zai yanka ba ana iya amfani da Adda a a yanka su ko kuma a fatike su to sannan kuma wato in zaka yi amfani da Lauje wato zaka yi yanka kenan zaka yi yanka Shinkafa bayan an tara zaka kawo babban Buhu ka shinfiɗa a gona bayan an ajjiye rana ya buga ya bushe da muna amfani da Buhu muna amfani da Wuƙa muna amfani da wato Daro muna amfani da Kwando muna amfani dasu Ruwa ma muna amfani dashi duka

Barkar mu da warhaka Da ɗaya zanyi magana yadda muke gyara gona a yankin mu kafin muyi shuki Sannan kuma har zuwa muyi shuki zan yi magana akai to a yankin mu a jihar inda muke kafin nan kayi shuki na ɗaya zaka kona gona in ka kona gonan ka kafin nan zaka nemi Garma kazo juya ƙasar ka indan ka juya ƙasan ka wato a yankin da nake kenan inda muke yi in ka juye gonar ka sai zaka nemo wato in har a lokacin damina ne zaka bari ruwa ya daka ƙasan sabili da zaka dau bar ruwa irin ruwa yayi yawa ya taɓa ƙasan juya ƙasar ƙasar yasha ruwa kafin nan zaka zo ka kawo Shinkafan ka kayi shuki in kuma a lokacin rani ne zaka kawo wato ita wato ita, wato ita Mash Mashin na noma wato Na na Na’urori wanda baturaye suka yi wanda suke bada ruwa zaka kawo shi in ka kawo shi zaka nema inda akwai ruwa zaka dasa wannan Na’urori da bature ya kawon nan sai ka tayar dashi shi zai baka ruwa wanda zaka zuba a gona in gona ya riga yayi ruwa kafin kan kaje ka kawo Iri wanda zaka shuka to kun gani akw a ƙasar mu wato a yankin inda Ni na fito yadda muke gyara gona zaka yi kokari kasa gonar ka gabaki ɗaya yayi haske kasa mata taki wato wato takin nan a ina muke zamu iya muje mu ɗebo kashin Akuyoyi kashin shanukai zamu ɗebo ko kashin Aladu muzo mu zuba a gona gabaki ɗaya sabili da suma taki ne har da kashin mutum ma muna iya mu ɗebo muzo mu zuba gabaki ɗaya domin taki ne mai Irin ka wanda

Barkar mu da warhaka wato Ina so inyi mana magana ayanda a yanayin yadda ake zaɓin Iri wanda za’ayi masu muhimmanci ko kuma Iri wanda manomai suke zaba suyi noma na ɗaya zaɓin Iri bisa ga inganci za’a iya zaɓin Iri bisa ga inganci manomai suna amfani da Iri da ake tattace kuma a kuma akan tabbatar da ingancin sa wannan yana taimako sabili da in ka duba Iri wanda yake da amfani da kuma ita gonan da zaka sa wannan Irin a ciki in ka duba sannan su su manomai suna iya duba waje kamar irin ko ko ƙasa ne ne ko taɓo ne ko waje inda akwai ruwa manomai suna duba waɗannan abubuwan kafin nan su zaba Irin su kun gane ko, kuma Iri wanda manomai suke zaɓa kun gani dole za su zaɓa Irin kamar a misali kun kalla zaɓi Iri bisa ga buƙatar kasuwa wato manomai in zasu zaɓi Iri suna iya zaɓar Irai Iri bisa ga Kasuwa idan suka shiga kasuwa suka duba Iri wanda ya cika yana yawan shiga kasuwa so shine zasu zo su zaɓa wancan Iri kuma in suka zo zasu zabi inda inda ƙasa zai karɓi wata wanna Irin nan sabili da in basu zaɓi inda ƙasa zai karɓi Irin ba idan suka shuka shi Irin nan ba zai basu abinda suke so ba ko ba haka ba kuma dole ne sai sun gwada wannan Irin wato abin nufi akwai gwajin Irin A misali kowanne Iri wanda aka duba ko na kasuwa ko wanda yake shigan kasuwa in ka kawo zaka yi amfani dashi dole sai manoma ya gwada a yankin mu yadda muke yi kenan in manoma ya gwada Iri ya kalla wannan Iri nan fa wanda zai ɗauki wannan gona akwai ruwa akwai taɓo duka a wajan kafin nan zai sai in bazai ɗauka ba dole ne sai ya koma yaje ya sake ya nemi Iri wanda zai ɗauka ma wannan ƙasan sabili da mu Iri a yankin da ni nake ko kuma a wajan inda ni na fito wato ƙauyan da Ni na fito ana yawan zaɓa Iri kuma a duba gona kafin nan a je ayi noma a wannan gona To kuma ina so in saku ku sani akan cewa kowanne Iri yana da inda ake noman sa kuma yana da waje wanda yake karɓa to ita wannan Iri in kaje ka duba ka samu iri wanda yake shigar kasuwa domin manoma musamman suna yawan nemo Iri domin su samo wanda ya shigar kasuwa ko na siyarwa ko na amfani a gida wa iyali.